Sare be get milk kolo, maɓɓa maɓɓita, mahol do tarni, dotti ha yasi, be gene. kwano ha dow, DSTV ha dow, yite haska nder. Mahol juɗɗum, windoji maɓɓa maɓɓita hala pewol.

Jarendi, ɗo jiɓa siminti be mai, ɗo nyiɓira sare ɗo nyiɓira shago ɓe waɗira mahol be mai.

Pampo ha ɓandu mahol danejum. kofi(coffee), milk kolo, penti pitch kolo, windoji danejum ɗo maɓɓiti hendu nasta.

Sekko: Basket je ɓe wadi be mai ɗo jodi ha nder, gauri ɗo nder, burɗi ɗo nder, buhu ɗo nder.

Gafurgal ɗo ɓari ha mahol ha dou baranda, ɓe ɗo unira tattase, chitta, magi, daddawa ɓe wata ha hako ɓe defa ɓe nyama.

Kondo tasaje galon nyebbam ha dou, bokitiji, baf, chokaliji, ɓe ɗo re nyamira, robaji ɓe watata magi, manda, kulaji ɓe wata nyamdu ha nder be gari.

cabinet tasaji hado frut ha nder mangoro, apple, gonda, goyvar, ayaba, yelo, green, bodejum be nyama.

Debbo ɗo dari ɓorni limse paune ɓalejum, danejum vakki gele ɗo jogi boro marun, ɗo waati kuje jungo fauni o voda njamdi ha ɓawo mako ɗo tari sare. Taso fulawa ɗo faunira sare, dammuɗe ɗo mabba sare.

Gomgomji ɗo jeri ha do cabinet, Oval tin ha nder mai ɓeɗo yarira ɓe mai.

Chaka sare kuje juddum danejum, do fauniri ledde green jam de do aati flawa do aati green interlog penti danejum.

Chago guda tati dammuɗe tati orenge danejum brown, baranda claz windo, sinbort, vhitafhonki distributa, ɗo wata kare coggu ha nder provision ji.

Deftere boɗejum je jangugo. Goɗɗo janga waɗa andal be mai.

Hore ɗebbo gasa balejum. Oɗo mori manga manga ɗo wailiti bawo. yeeso mai moraka.

Makilewa ɓeɗo wada be fulawa, narkina shuga wata dow, himɓe nyama a nana beli.

Jungo ɗebbo. Oɗo jogi jawe je be lowata be faunira. Labbi beɗo ta’ira tingere, tattase. Hot pilet beɗo ɗefira.

Fulaya boɗeejum, baleejum bulu, ɓe ɗo ɓiɗɗira jamɗe be may .Ɓe ɗo ɓiɗɗira ɓoggi yiite be may, ngam haala ta wanna goɗɗo cokin haa ɓanndu maako.

Jok ash kolo goldin, ɓeɗo lowa diyam ha nder be gari , kofiji yelo ash kolo faccha ha nder yarira, tre ash kolo danejuum ɓe resa ha dou.

Duule, ɗo laaɓi tas, leggal, haako grin, ɓokka hendu. Haako saama, nden nana hendu, nana beldum.

Gasa juɗɗum balejum ɗo mori gefe gefe be chaka, tishet burawn be ɓuggol ɗo turni hore.

Na’i do dura. Katakooji ɗo tari, ngam haala ta ɗi wurta. Ɓe hirsa nƴama kusel maaji. Sa’a.

Parlo be koromje marun, flower ɗo dou kuje resugo, dining ɓe resa nyamdu ɓe nyama. gidan-sama ɓe va’ita dou. Dammugal parlo ɓe maɓɓita ɓe maɓɓa. Njamdi ɗo dari be chain.

Mahol penti danejum koromje brawn himbe jooɗa, taise ash kolo, tebul brawn, fulawa hadou bodejum mili kolo girin, resa nyamdu hadou.

Junngo goɗɗo ɗo jogi kuwali ɗuɗɗum, jambaaki haa nder, jey rowɓe fawnirta, hunnduko vooja, rowɓe vooɗa.

Mbai hado pilet ɓeɗo ɓolta nyama keccum, ɓeɗo defa nyama banintan, defa nyebbam be bakuru, defa nyama be nyebbam tan.

Blenda boggol hautata ɓe namira tatace, tomatur, frut, welkom fiddata kosɗe ɓe nasta sudu, dammugal ɓe maɓɓa hala sicurity.

Mahol sare ash colour flower green bodejum tarni sare do vodina sare interlock sare penti ash colour whaite white colour petel ɗo tarni flower mai.

Dammugal ɗo maɓɓa sare be mai, mahol ɗo tari sare, windo maɓɓita hala hendu nasta, lambatu dotti nasta ha nder, gene haa yonde sare.

Gireeta jey waɗugo gireetin tattaasay, karas, kaabej, girinbins ɓed ɗoe defira nyiiri nyama, ɓe ɗo ɓiɗɗira leemu bee may ɓe yara.

Leɗɗe ɗo ɗari be kuɗe cewɗi cewɗi ha ɗow. Wala gere wala hako ha ɗow do yori chaka sare.

Flaya ɓeɗo naftira be may ha hiite, sculdireva ɓeɗo fistira not be mai, guduma ɓeɗo fira kuje be mai, tep ɓeɗo fondira kuje bemai.

Agogo roɓe, be worɓe be lowa jungo lara wakkati to waɗi. Jawe robe waɗa ta ha jungu hala paune.